Kii janxa la bu sollu ba paré, sol tek bu ñuul si kow boopam bi defar kanamam bi, takkë ay jaaru, sol yiree bu weex bum def ay taf, mballa per si kowam tiyee saagam, takkë ay lam, taxaw si Saal, fu bang yi neekë.

Li daali jigeen la nyu koi oyeh silipas daal bu nuul la teke si kaw karo nyu nass ay perr si kawam nyu nass si perr bu bulo perr bu neteh perr bu xonxa perr bu nuul perr bu orance si kawam.

Li Tali la fu otoyi di jarr, fu otoyi di daw. Si pegi talibi yang fa am ay kerr, ak ay butik jai kati yere.

Lii dëkë la, bu am tali, tali bu otto yi di jaar. Si kow tali bi, yaang fi am otto bu weex, ci peegë tali bi, mu ngi am ay tabla, bërigo bu yaaxu ak firige bu yaaxu ak ay garab si ñaari peegë tali ak fiili kuraa.

Fii geege la, fi nit ñi di dem di kaf di ree, ak tamit di dala seen xel ak di noopaleku. Si boor i geege bi, mu ngi am ay nit ñu taxaw si peegë geege gi, mooy si dex bi, fu kooko yi neek, mu ngi am ay mbaari i ñax, ñenen yu tëddë si seen lal, ñenen yi toog.

Lii tele la bun taf cii mirr, mirr bun kahroh, ci kaw tele bii mungy am poti lampue ahju chi kaw mirr bi, cii bohri tele bii mungy am bahramu lokhor yui fengh.

Lii dëki alë la, si kër gii nak, mu ngi am ñati jigéen yu taxaw. Kenen ki mu ngi mbott doom, si ganaawam, mu ngi am sujeer ak siwo. Sen neek yi, neek gi ñax la.

Kii janxa la bu sollu ba pare. Mu sol tek si boopam bi, sol robam, bi, taccë ceen, defar canamam, taxaw si biir neek. Si biir neek bum taxaw nak mu ngi am tele, buñ taal, ay toogu ak ñegenaay si kow bañ yi, ak taabul.

Li masin la, masini walekai buñ deffareh ay weñ mugeh am siwo bu taxaw ci wettam.

li kër binak iyaay ji ak pappa yi ñum fa ak seeni jaboor pappa jangi tog-gerte yaay jangi taxaw ci miir bi yeneen dooma miyani toog ñeneenda u ngi taxaw ñeneen yangi toog ci kaw basan di

Lii jaaru palaacat la, bi jigéen ñi di takë seen loxo yi, bu ñuy waaja gëënë, Wala suñ solo ba pare, Wala suñ ame ay xew.

Li photo la boi woneh naari yaah yaah bu jogeh si tanka bi ci suuf ak yaah bu jogeh si lopobi nyu taseh si oom bi naari yaah yu taseh si oom bi.

Lii soow la ak chakri, ñu boole leen, ñu leen di wowé chakri. Soow la jugée si nak, wala buñg wayal. Chakri bi, ñung ko defaree dugub, bóleleen mu don chakri, ñu def ko si palaat.

Bi noukoy wowe kop kop bi ay kop kawsoula kop bi ay kawsou lanouko defare kop bi mom lanou de diel di nanie tiouray gerte mbala fonde mbala rouye

Li rap la bu nekka ci al'labi ñiñ Koy óyeh bukki, bukki bi nat mungi sap, gèneh ay bañam yi ak ay lamèñam.

Fii palaa si jaangee kaay la. Mu ngi am ay xalee yu toog si biir di jañgë, sol seen yire yi jaangee kaay ,ak seen i baage. Toog si bañg ak taabul, tiye seen i tëëre ak seen i bindëë kaay.

Li mungi waneh: palasu ligaye kaye, mu an goorr bu wehh ak jigeen bu nyul. Goorr bi di jigeen bi kado.

Li goor la bu takhaw mu def letub si bopam mu jel aye werr sul, sul yereh bunyu oyeh nyatti mursoh yereh bi nyu dawal bat bi mu teyeh kalpeh si luxhom bi

Lii neek la, neek bu am ay almuwaar, ak ay toogu ak taabul ak seetu. Si kow taabul bi mu ngi am ay soondel yuñg taal, ay Poti falaawa, ak beenë kayit bu mag. Kayiti jaangee kaay. Si Ron taabul bi, mu ngi am toogu.

Lii otto bu mag la, otto bi mu ngi am dawal kat si biiram. Dawal kat bi nak mu ngi tiye baar bi, di xool ci kanam.

Rejo la rejo bu nitt yi di jape pul mona deglu ay xibaar ay yenen yegleh si aduna bi ak ay sabar ak ay warex.

Fii taly la, taly bi niinyi di jaar ak ooto yi di daw, niinya ngi dem am nyi nyaaw, mi am ooto yi dem ak yi nyaaw, mu am si pege taly bi ay taax yu ko warr, mu am ay fiili kura

Lii gotula, gotu bi nak mingi am loxo bu ko tiye, gotubi nak muna am doxxi sabu si biir ram, muna am tamit mude am doxxi los kolanj si biir ram, mbala ay diw si biir ram

Lii bagaas la buñ defaree weeñ, ba pare ñu peentir cu. Mun na neekë lal i,weñ wala kenen. Lal i weñ yoo xam ne dañ Dee Tek matla si kowam.

Lii tabla la, tabla bi mingi wane palasu faajo kaay, mbala lapital funyi fajee nyu anduut tag seeni xeel, nyu anduut tag seen sago mbala nyu xamate nii deej dof

Li picci la, picci bu ñuul bu taxaw ci kaw ci miir mu am garap bu dendó ak mum.

Lii mu ngi wane lamp, lamp buñ taf si tabax, si boor i,palanteer si kowam.

Bii janxa la, bu sollu, taxaw. Si kow boopam bi, mung si sol tek. Taakë ceen si baatam bi, sol yiree yuñg cuub bum ñaw daggit ak sippa, tiyee poset si loxoom bi, takkë lam, si loxo bi, jaaru loxo. Si ganaawam, mu ngi am, taabul ak toogu.

Lii jegueen wou tahkaw jokey gannaw mougui letou takka amb jarrou ci lokoham

Lii dalë kooket la. Dalë kooket bu xoñxu . Dalë kooket bu jigéen i di sol, mu am ay takee kaay si kow.

Lii lekk la, lekk yu nyuy jaay si marse mbala si bitig, fiini nak mingi am ay poti meew, ay poti tamate, poti mutadd, ak ay jumbo, ak ay yeneen paket yu am yeneen lekk

Lii leekë la, leekë bu ñuy jàày si bitic Wala si marse, bë pare, ñu paketeleen. Leekë yi nak, mu ngi tuud mbiskit

Ay garap yui nekka ci lopitan walla ci faramaci , ay garap yui fajj jangró ci nit.

Lii Yoon la, si peegë Yoon bi, mu ngi am ay tool. Mu ngi am too i mbooxu, si benen bóoram bi. Am jigéen bu enu guttu di dox si yoon bi. Mu am kër si peegë bi, ak ay garab.

Li negeh tedeh kaila munge am lal tabul si kaw tabul bi munge am lampu ruun tabul bi munge am togu ak aye draw si koteh tabul bi akai tegenteh tabul bi ak lal bi.

Lii sarret i mbaam la buy daw si kow yoon. Mu am kuy dawal sarret bi. Mu am xalé yuy jaañgi ñu toog si kow sarret bi. Si peegë yoon bi mu am tool, tool yuñge bëy dara.

Kii janxa la, bu ngi sol sol i cosaan, mu neekë cosaanu pël. Mu takkë caxxë si baatam bi, sol ay lam ci baatam bi, sol jaaru, tiyee wantaay ci loxoom.

Lii fér la, Wala ay bin bin, jigéen i, dikko takkë si seen ndingë yi. Lawbe yi, ñoo ko Dee def si Sénégaal ak Gambiya. Ñoo ko Dee jaay.

Le sewu la sewu bun defaree kawsu nu defal ko teyeekaayi woñ ñi ci def ndox purr raxas mbala sangu mbala jëfandekoo ko ci leneen mbala defa lenee.

Kii jigéen la, bu sollu, mu sol tek si kow boopam bi, takkë musóor si boopam bi, takkë ceen, sol roobu bu dang si yaramam bi, tiye kaas bu xoñxu.

Lii bitig la bi jaay bagas si karaw, liisi diwi karaw, liisi sabu karaw ak leppu li ninyi di jafendikoo si karaw

Lii ay diw la, yuñg sol si butel. Diwi murtad, ñu kooy jaay si marse Wala si bitik.

Nyi ay jekar ak jabarr lene nyu sol sene otess bu sokola. Goor bi nyoww nyeti morso sol dala bu nyul, jigene bi sol robu tiye kalpe, taka musorr, sol chen si batambi, nyu tahaw si kanam mi rido ak si weti bang.

Li garap bi bisaab la mugeh am doomi bisaab bu yui wax wonjo ak xóbi bisaab.

ñi ay jëkar ak jabar leen ñu sol seen outes, outes ci jireh bu ñuul. góor bi sol haftaan ak tubay. Jigéen bi sol sipa ak dagit ñu toog ci kaw lal. néeg bi ñu ko warare ak rido. Jigéen bi mu ngi sol tekk takk cheen

Ki jigeen la bu tok sul yereh yu rabuh sul mbakhana ak were